Ebintu eby'enjawulo birengeddwa oba bipangiddwa wabbali w'ekkubo muno mwe muli obutebe, ebinu omuli n'emisekuzo, enjeyo n'ebintu ebirala ebikozesebwa awaka.

Mu kifaananyi ly'ekkubo limwasanjala era nga lyazimbibwa obulungi erudda n'erudda. Ekkubo likola ng'entambula era nga litambulirwako abantu ab'ebigere, ab'obugaali, aba ppikipiki awamu n'ab'emmotoka.

Mu kifaananyi z'embuzi ezisibiddwa ku ttale. Embuzi bisolo ebirundibwa awaka era nga bivaamu ensimbi singa omuntu aba abitunze. Embuzi era ekola ng'enva era oluvannyuma lw'okugisala ekola ng'enva, evaamu ennyama.

Mu kifaananyi ndaba abavuzi ba bboodabooda basatu. Buli omu atudde ku ppikipiki ye ekikakasa nti buli omu alinze musaabaze ow'okuvuga. Wabbaliko ge maduuka agatunda ebintu eby'enjawulo. Kuno nnengerako akaduuka aka mobayiro mmane.

Ekinyonyi kiri mu mazzi kikutte oba kibase ekyennyanja. Ekinyonyi kisomwako era ng'ekinyonyi kikola nga enva. Ekyennyanja kisangibwa mu mazzi era nga nakyo kikola nga enva awaka oba kitundibwa ne kifunibwamu ensimbi.

Kano katale kabyabulimi kabi kalimu ebirime okuli ebibala eby'enjawulo ng'obutunda, ennaanansi, emicungwa. Mulimu n'emmere nga ensujju, lumonde, mpozzi n'ebirala ebiringa byo byonna nga biteereddwa mu kifo kimu ekitegeeza nti biri mu kutundibwa era nga buli kimu kiwandiikiddwako n'omuwendo gwakyo.

Mu kifaananyi ye mulaalo atwala ente oba ng'aziggya ku ttale kulya era nga zimukulembedde. Ente zino bisolo ebirundibwa awaka, bikola ng'enva singa biba bisaliddwa oba nga bitundibwa n'ofunamu ssente.

Kino ekizimbe ekiyitibwa Ekereziya. Ekereziya kifo ekikuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ku lunaku olw'e Ssande okuzinza, okwegayirira awamu n'okusaba Omukama Katonda okubabeera awamu n'okubasonyiwa olw'ebyo bye baba basobezza.

Kino kibira kya miti egisimbibwa obusimbibwa, ng'emiti gino gisalwamu embaawo, gitundibwa n'okutundibwa okukomerera enju era nga gisobola okkolwamu ebikondo by'amasannyalaze, mpozzi n'okufunamu enku, eddagala n'ebintu eby'enjawulo.

Mu kifaananyi mulimu omukyala eyeebikkiridde akatambaala ku kibegaabega. Akutte ku ndeku era endeku eno ye yeeyambisibwa okuterekebwamu omuzigo oba omwenge omuganda. Emabega we eriyo ebyanzi awamu n'endeku entono era nga byonna byeyambisibwa okuteekamu omuzigo.

Eno kaabuyonjo oba kiyite akayumba akakyamirwamu. Kaabuyonjo kye kimu ku kifo ekyeyambisibwa okukuuma obujama, naddala obwo obucaafu obuva mu mubiri gw'omuntu okwewala endwadde obutasaasaana nga ziva ku bujama.

Omusajja ayambalidde enkoofiira ku mutwe awamu ne mageetisi mu bigere alaga akutte ekikebe alina by'asimba mu ttaka era ng'ali mu bulime obuyooyoote obuyooyooteddwa obulungi.

Amatooke gasibiddwa ku kagaali maanyigakifuba. Eggali eno eraga esimbiddwa, nnyini yo agivuddeko era eri ku mabbali g'ekkubo.

Tulaba amayumba okuli aga kaabuyonjo mpozzi n'agasulwamu naye nga wabbali waazo weetooloddwa ebifo awasuulibwa kasasiro.

Eh lino dduuka lya ngoye eritunda engoye ez'abakyala awamu n'ez'abaami. Litunda ggomesi okuli n'ekitambaala kyakwo eky'omukyala. Litunda ekkanzu okuli n'ekkooti yaazo era nga eno y'ennyambala eraga obuwangwa oba ennyambala y'omuntu Omuganda wano mu Uganda.

Mu kifaananyi ewali enju oba amaka. Ku lubalaza watudde omwana omuto. Mu maaso we wali omuti okusibiddwa ewaya ezaanikiddwako engoye.

Amaato gali abiri, gali ku lubalama lw'ennyanja mu mazzi amatonotono era nga gasibiddwako olujegere oba giyite ennanga, amaato gano geeyambisibwa mu ku mu kuvuba oba mu kusaabaza abantu ku nnyanja oba ku mugga.

Kino kinyonyi ekiyitibwa enkoko empanga era nga eraga esibiddwamu olulagala oluyitibwa oluyina awamu n'ekyayi. Enkoko eriibwa oba etundibwa n'ofunamu ssente.

Kino kibuga era nga kifo ewali akatale ak'ebintu eby'enjawulo omuli engoye, ebirime, ensawo mpozzi n'ebintu eby'enjawulo. Kiraga nti omusana mungi ppereketya; kwe kuteekawo ambuleera oba manvuuli eziziyiza abantu okufuuyibwa omusana omungi.

Kino kisolo ekiyitibwa ezzike kiraga kirina bye kikutte nga kirya. Ezzike nsolo esangibwa mu nsiko. Erina ebyoya ebiweraawerako ku mubiri. Ezzike likola ng'ekyobulambuzi mu ggwanga.

Kino kiwuka ekiyitibwa enjuki. Kiraga kigenda kugwa ku kimuli okusobola okufuna akabisi ako akali mu kimuli k'ekozesa okugenda okukolamu omubisi gwayo. Enjuki ekola omubisi gwe gwayo gwe tweyambisa okunywa mpozzi n'oku n'okutunda okufunamu ensimbi.

Mu kifaananyi ze mpiso, empiso ezikubwa abantu mmalwaliro. Empiso zeeyambisibwa okuyisaamu eddagala erikubwa omuntu singa aba alina obulwadde obuba bululuma nga bwetaagisa okuyisa mu mpiso.

Bino bimuli, ebimuli kirime ekyeyambisibwa okunyumisa awaka oba n'okukitimba mu nju oba ku mikolo egy'enjawulo. Ekimuli kikola nga ekyobulambuzi era nga kireeta abalambuzi oh mu ggwanga mpozzi n'ebweru w'eggwanga okusobola okufunamu ensimbi.

Kano katale akatunda ebirime eby'enjawulo okuli ennyaanya ebijanjaalo mpozzi n'ebirime ebirala bannannyini kutunda bintu bino basimbye zimanvuuli okusobola okuziyiza omusana okubakuba oba okubookya wabbali w'akatale kano we weetooloddwa amayumba amawanvu mpozzi n'amampi ekiraga nti kino kibuga.

Esseffuliya bbiri buli, emu etudde ku sigiri ng'amasigiri gano kuliko omuliro. Kiraga nti waliwo omuntu agezaako okufumba emmere awamu n'enva.

Ekifaananyi kino kiraga abazimbi bagezaako okuwanika amadaala okusobola okuzimba waggulu awasigalidde era nga bagezaako mhm okuzimba Ekereziya ya Katonda. Ekifo kino abagoberezi oba abasabi we bakuŋŋaanira okusinza, okwegayirira awamu n'okusaba Omukama Katonda waabwe okubabeera mu mbeera zaabwe eza bulijjo n'okubasonyiwa ebibi.

Mu kifaananyi enjuki egudde ku kimuli, kiraga nti ekimye kabisi k'eggya mu kimuli okusobola okugenda okukolamu omubisi gwayo oguyitibwa omubisi gw'enjuki, enjuki kimu ku biwuka eby'omugaso, enjuki ekola omubisi ogusobola okujjanjaba endwadde z'abantu awamu n'okukola ebyokulya eby'enjawulo